Orutookye baihamu ebitookye bingi babitumire aha rubaju hariho n'abantu ebimwe babibohire aha piki, omushaija ajwaire egofiira ashutami aha piki navuga n'ondiijo ayemereire n'ebindi babiteire aha piki ayemereire, n'ondiijo ajwaire esweeta y'erangi erikutukura na n'empare y'erangi ya buru akwaitse aha bitookye ebiri aha piki.

Abantu baingi bari omu ruguuto omu maisho gaabo harimu omushaija akwatsire ekintu kihandikirweho ebigambo kyine erangi erikwera nana eya kinyaatsi nana erikutukura enyima hariyo kanyina naha rubaju orundi haribo n'abandi abantu. Ajwire akashweta k'erangi erikwiragura ajwire n'empeta . Ahaiguru hariyo ebicu eby'erangi erikwera nana erikwiragura.

Omwana ayegwire ekideeya aha mutwe kirimu ebintu byingi aha rubaju haribo emiti hariho nana ekiho kiingi.

Abazaani b'omupiira bari omu kizaaniro omwe akwatsire omupiira nayirukanga na n'abandi enyuma yaabo hariyo motooka nyingi ezipakingirwe ez'erangi erikwera na n'erikwiragura aha rubaju rwazo hariho emiti mingi eine amabaabi ag'erangi ya kinyaatsi.

Omwojo ari omu kishengye kirimu emeeza kandi ahaiguru yaayo hariho kompyuta aha rubaju rwayo hariho esimu kandi omwojo ariyo naamiga kompyuta kandi ashutami aha ntebe ez'erangi ya bururu

Engabi itaano zemereire. Emwe einami ahansi, endijo eri omu maisho. Ishatu ziriyo zemereire ziine erangi eya kitaka. Zemereire omu bunyaatsi bw'enyakyomire. Aha rubaju hariho emiti mingi nana obunyaatsi obw'enyakibisi

Omuntu ashutami ajwaire ebijwaro ebyerangi erikwiragura, atiire masiki aha munwa gweye ,ajwaire na za garubindi omu maisho geye hariyo abandi abantu ,abashutami hariho erangi erikwera nana erikwiragura.

Ekyombeko ekyembaho aha rubaju rwakyo hashutamiho omushaija ajwaire enkofiira ey'erangi erikutukura nana ebijwaro eby'erangi erikwiragura. Omu maisho ge hariyo abashaija abandi babiri aha rubaju rwaabo hariho ebintu bingi biri omu budeeya hariho na kasasiro nyingi kandi ah'aiguru hariyo ebicu eby'erangi erikwera nana eya bururu.